Daa ni m-bɔŋɔ ka niriba zaya niriba maa galisiya ka so be bɛ nii ka ye liiga nuɣuso ka so jinjam sabinli o pili zipili sabinli o luɣili ni ka moto gba ʒiya moto maa kom nyɛla zaɣ'ʒee ka so be o nyaaŋa ka ye liiga vakahili ka gbubi bihi diɛma bini.

Niriba n zaya ka paɣa be bɛ ni ban kpalim maa nyɛla dobba bɛ sheba so jinjiɛm sabila ka pili zipil'tampilim sheba zipiliti nyɛla zaɣa piɛla ka sheba dini nyɛ zaɣa nuɣuso bɛ nyaanga yiya zaya ka tihi gba lahi pahi.

Paɣa n ʒiya ŋo paɣa maa yɛla chinchin liiga ka teebuli ʒɛ o tooni teebuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu ka tahapoŋ pa o tooni ka kuriga ʒɛya ka chɛrigi pa dizuɣu kurifooti gba ʒɛya ka duɣu tam di zuɣu

daama n ʒɛya la shɛbi zaya be ʒɛla bɛn ʒɛ kuɣ' shɛli zuɣ' maa ka di nyɛ zaɣ' tankpagu be nyɛŋa ka kabutɛ kpahi tabiya paɣ' nyɛla zaɣ' yino be ni ka be yɛ liga sabilinla ka bɛn piɛli ti paɣ' maa luɣili

Palli zuɣu n boŋo ka sarati niŋ ka so ʒɛya n ŋmahariba ŋun ŋmahariba maa yɛla liiga ʒiɛ ka so jinjɛm nuɣso ka moto nuɣso do tiŋa ka so yɛ liiga dozim ka kuriya yuundiba ka shikuru bihi ayi ʒɛya ka yɛ liiga dozim ka nyaɣa baaji nima ka chɛchɛ doya ka bia so do paɣa so naba zuɣu ka o ʒiya

Ninsalinima n ʒia ninsalinima maa galisiya sheba ye liiga ʒehi ka so ye liiga piɛlli ka so liiga nuɣuso bɛ luɣuli ni ka filaawa nima zaya filaawa nima maa mali vakahali ni zaɣa ʒee.

Zaham gbaharibi n ʒɛya ka ŋarima ʒɛya ka ninsal nim bɛ di puuni zaham gbaharibi maa shab yɛla neen ʒiɛhi ka shab so chinchin dozim ka yɛ liiga piɛlli so bob bobga ka di gabi zaɣ piɛlli mini zaɣ sabinli ni zaɣ ʒiɛ di nyaanga ka zoli ʒɛya ka so pili zipili ʒiɛ ka di nyaangi niŋ zaɣ dozim

Salin boɣali ni n boŋo daadama n bɛ dinni daadama maa mii zaa nyɛla dabba ka shab bɛ dinni ka yɛ liiga vakaɣa ka so yɛ liiga dozim ka so kuriya ka gbubi soofili ka shab ʒɛya ka yɛ liiga sabila ka si jinjɛm tankpaɣu

Bihi n gili silmiin paɣa ŋɔ silmiin paɣa ŋɔ kpala ninkpari sabinli ka yɛ liiga piɛlli ka zaɣ sabinli gili gilli bihi ŋɔ shab yɛ liiga ʒiɛhi ka shab yɛ liiga piɛla bi shab bɛ bi ni ka bi piri namda ka so piri namda ʒiɛ

Bihi n cheni ŋɔ bihi maa nyɛla bihi anahi ka bia so piri namda vakahali ka so piri namda zaɣa nuɣuso bia so piri namda sabinli ka bia so so jinjiɛm sabinli ka yw liiga zaɣa nuɣuso di nyaanga ka suɣa zayaka yili gba zaya.

Namda nim n bɔŋɔ namda nim maa paaki mi namda nim maa nyɛla balibu balibu zaɣ ʒiɛhi biɛni zaɣ vakaɣali biɛni zaɣ tankpaɣu biɛni zaɣ dozim ka di biɛni di nyaanga ka anbirɛla dozim ʒɛya